niriba n bɔŋɔ niriba maa nyɛla bɛ niribaanu niribaayi nyɛla ban ʒɛya paɣ' bɛla be ni paɣ' maa nyɛla paɣ' gaŋ ko n ko ka yɛ liga sabinli ka o zarimaa lɛɛ nyɛ zabipiɛlla tɛbuli n zaya ŋɔ kom nyɛla din tam tɛbuli maa zuɣ'

Laa n ʒɛya ka bindirigu bɛ laa maa ni laa maa tamla teebuli zuɣu gala nyɛla din bɛ laa maa ni dibbata zaham bɛni kpam bɛni ka boraadɛ bɛni ka manʒa gba bɛ dinni

Daa n boŋo niraba nyɛla bin bɛ daa maa puuni niraba maa galisiya kpakpa pala teebuli zuɣu n nyɛ loori loori n boŋo loori maa nyɛla zaɣ piɛlli doo ŋo n ʒɛya ŋo o pilla zipiligu

Niraba n ʒiya ŋo niraba maa yɛla kaya ni taada niɛma paɣa gba nyɛla ŋun bɛ bi puuni paɣa maa gba yɛ kaya ni taada niɛma dala ʒɛla niraba maa tooni ka bi yaai bi nuhi